Today [urn] di bedu wey we wan talk about na wetin oyibo dey call seedlings layout. Seedlings layout na di way wey you take dey arrange your seeds for farm di way you dey take arrange am for farm naim be seedlings layout and you go arrange am in a way wey be sey dis one e no go disturb di growth of dis one naim be wetin dem dey call seedlings layout. Di dimension abi di distance oyibo dey call am dimension na di English be dat, wey you go take or di spacing [urn] dat one naim simple pass, spacing wey you suppose use wen you dey plant your maze seedling some pipu fit use one point five meters some pipu fit use two meters or depend on wetin you want but we go advice say make you use wey dey enough make di plant no struggle for water make dem no struggle for nutrient, make dem see space breath grow well naim be wetin dem dey call seedlings layout, you go just give di right distance from one land to another make di growth of dis one no affect di other one.

Okay di one wey I wan talk today na how dey dey take sell food for we community, if you go to our local community dem di way we dey chop food for town no be so dey dey chop for dose villages, dia own tin dey dey do am for general even tea any kind food sef, dey get dis local tea wey dem dey chop, wey dem dey put lemon grass for kettle cook am kon turn am for cup, some pipu dey even put am sugar so for our community dem if you go you go see all dose kind tin, mama go put tea for one big kettle like dis make e reach everybody and for town dem you go see as dey dey put di bread for inside plate or for tray give you, you no go fit see dat kind tin for our village dem, dem dey dey put am ontop leave even plantain leave dey go just carry am spread for table carry am spread for ground share everybody food give dem dere, you chop your own nobody send you, na so dem dey dey, dey serve our meal for local Community any kind meal even if no be only tea sef, even amala anyone na so dem dey do am.

My people dis picture wey you see so, na snail wey dey for e shell, na im you see so. Oyibo dey call am habitat dat is [urn] di place wey person dey live na im be habitat, dis one na na di house wen dat snail dey live, na im you dey see so. As you dey see, di snail don squeeze im body put for di For di shell, e don carry e saliva carry cover am, dat white thing wen you dey see for there so and as dat snail dey so, e fit dey for dat place for as long as possible, nothing go do am, e no go hungry, e no go die, I say God don do something oh. Dat snail wen you see so even if you leave am for even how many years, nothing go do am. Na during wen rain dey fall na im you dey see snail dey waka waka, wen dry season come so na im e go use dat im saliva carry cover dat im mouth so dat any thing nor go disturb am, wen im dey sleep. Snail dem talk sey snail snail fit sleep for even three years nothing happen to am. Na im make you see dem dey always stay for dat dem shell, wen wen dem don grow, di shell no to do dem again, dem komot enter another shell. Na dii thing wen I just dey learn sef, dem sey snail e dey komot for one shell wen di shell too small for am, e dey komot go another shell wey big, wey go accommodate am. Na di place wen snail dey live, na im be dat so thank you.

Okay, my people we don come again oh, di picture wey you dey see so, oyibo dey say; na sorting after harvest. Our people dey sey; na to select. Wen you don harvest your crop finish for farm, you come sit down dey select am. You go arrange am type by type, class by class, quality by quality. Na im be di picture wey you dey see so, sorting, dem sey na sorting dem dey call am. We here we dey say na, selection and arrangement. See dat man so wen don harvest im tomato for farm, I think na tomato be dat so, im go put di one wey fine well well, im go put am for one side, di one wey follow, e go put am for one side, di one wey dry, e go put am one side, den di one wey no too dey fine, no be sey e too bad oh, e go put am for another side. So dat, and as e dey arrange am so, all of dem get their price separate separate all of dem dey get their price separate separate. Dat one wey big, wey fine, wey big well well so, na dat one go cost pass, as you don see di basket so, wen e don keep, im dey put dem every category, of tomato wey you don harvest, e go put am there. Wen e don finish, e fit, di one wen no too dey fine, e fit carry am chop with im wife and children, carry di other one go market, dis one dey important, so dat you go know how to sell your product.

o?ke? ma?i? pi?pu? di? pi?kt?? we? ju? si? so? na? ma?k?t i? de? si? so? na? ple?s we? de? de? s??l i?gri?di???nt we? de? de? ka?re? du? su?p a?s ju? d??b si? so? na? so? so? fu?d fu?d a?n fu?d a?i?t?m na? ju? de? si? so? i?nfa?t mi? we? a?i? de? so? h???gri? s??f d??n de? ka?? mi? a?s a?i? d??n si? da?t fr?? ga?ri? we? a?i? d??n si? so? a?i? d??n si? ra?i?s a?i? d??n si? bi?ns a?i? d??n si? gi?ni? k??n a?i? d??n si? n??ma? k??n a?i? d??n si? p??p?? a?i? d??n si? ??gb??n?? ??gb??n?? na? i? de? ba?i? j?: l??ft so? f?? fr??nt i?vu?n m??l??n s??f e?gu?si? e?gu?si? de? j?? a? e?gu?si? da?t wa?n de? t??n ma?i? b??l?? a?i? tu? la?i?k a?m ??l di?s i?gri?di???nt we? ju? si? so? na? di? wa?n we? de? de? ka?re? du? su?p ka?re? du? sti?u? ??l do?z i?gri?di???nt ju? de? si? so? i?f a?i? w??n ?u?z ??ni? ??f di?s i?gri?di???nt na? e?gu?si? mi? a?i? de? ?i?a? a?i? de? ?u?z a?i? tu: la?i?k e?gu?si? so? i?f ju? w??n du? sti?u? ju? w??n du? j?: su?p na? di? ti?n me? ju? de? ba?i? p??p?? de? di?fr??n ka?i?ns ??f p??p?? de? w??n ju? d??n j?: su?p w??n ju? d??n j?: sti?u? si? j?: ga?ri? di??? fi? ba?i? ga?ri? fi? ba?i? ra?i?s fi? ba?i? bi?ns ka?re? go? r??n a?m ku?l?? i?f a?i? se? me?k a?i? ?u?z ??ni?ti?n f?? ja? a?i? de? ?u?z ma?i? ra?i?s a?i? de? ?u?z ma?i? e?gu?si? bi?ns a?n ka?re? sm?? ga?ri? d??n d??n du? mi? ok, my pipu the picture wey you see so na market, e dey see so, na place wey de dey sell ingredient wey de dey carry do soup. as you don see so, na so so, food, food, and food item na you dey see so. infact, me wey i dey so hungry sef don dey catch me, as i don see dat, fresh garri wey i don see so, i don see rice, i don see beans, i don see guinea corn, i don see normal corn, i don see pepper, i don see ogbonor, ogbonor na in dey by your left so for front, even melon sef, egusi, egusi dey here ah, egusi dat one dey turn my belle, i too like am. all dis ingredient wey you dey see so, na the one wey de dey carry do soup, carry do stew, all dose ingredient you dey see so, me sef, if i wan choose any of this ingredient, na egusi me i dey chia, i dey choose, i too like egusi. so if you wan do stew, you wan do your soup, na the tings mey you dey buy, pepper dey, different kinds of pepper dey, when you don do your soup, when you don do your stew, see your garri there, fit buy garri, fit buy rice, fit buy beans, carry go run am coole. if i sey make i choose anyting for here, i dey choose my rice, i dey choose my egusi, beans, and carry small garri don, don do me.

Ok my pipu we don come again with another tori for una. Di picture wey you dey see dere so, na farmers wey don finish to harvest deir crops, de wan carry am go long distance place to go sell am. So na as I be most of di crops wey we dey harvest for dis side no be here we dey sell am. De dey carry am go far far so dat pipo go buy am, as you see so, de don store all di crops for bag, de don tight am strong so dat even when de put am for motor e no go fall, and even if e fall, e no scatter for ground, dis method here wey you dey see so na to help farmers mey dem fit to sell deir product sharp sharp. Most of dis product wey you dey see here so, na product wey no dey too stay dem go spoil, so de go need to find way, sell am sharp sharp mek deir money no loss dem. Like for dat means wey I don tok earlier so, when you harvest your maize, if you wan sell am fresh you need to sell am immediately, unless sey you wan dry am for silos carry turn am to other maize product, but as for dis one so, de dey try to transport dis crops to go sell for pipo wey go buy am for big cities.

Ehen my people we don come again oh, picture wey you dey see here so na di storage procedure wey dem dey use store maize. I don tell una earlier, sey if you know wan sell your maize fresh, you fit store am make e dry. So dat you go fit carry am process, turn am to another food. All dis [urn] food wen we dey give our children oh, custard oh, with ceralac [2] all of dem na maize dem dey carry do am. So before you go do am, you go need store di maize make e dry like wetin you dey see here so. Some of di [2] wey dem dey use store di maize like sailos, you go see all doz big big drum, na sailos wen dem dey store di maize, make [urn] insect dem, weevil no enter am. once one weevil enter your maize, e don be oh, e don be. So na di right storage procedure for maize, na im you go need to take store your maize, make insect no kukuma chop am for you and wen you don store am so, you fit store am for a very long time. As long as sey you don know di right procedure to use, as you don store am so, you go now komot am later wen you people no come get maize again, you go komot am. Another important thing wen even me sef I dey like for maize wen don dry na custard, dem dey carry am, do custard ah, me sef dat one I nor dey carry dat one dey play, I no dey carry am dey play. So before we get dis custard ehn, you go need to fit store your maize well well, make insect dem no attack am.

okay, my people! De picture wey you dey see der so, na cucumber picture you dey see der so as you just dey plant am. Wen e don mature e wan dey begin to comot cucumber de fruit, na de picture you dey see so na biig cucumber wey you go see for market buy chop, see dey beginning here, see as e dey start. E dey comot like small small flower wey no even sabi wetin e dey do. Den e go begin dey comot small small cucumber wey even small pikin fit carry hand dey break am. go dey very soft, as time dey go, de tin go dey mature, dey mature, dey mature until e come turn to very biig and mature cucumber wey you go see like for market. Cucumber no forget.o sey na cover crop e be, if you dey plant am you know sey de tin dey cover your ground all, cucumber wey you dey chop for market so, See as e dey start to grow, dey start from small small flower, from dat flower so, e go coome big reach wetin pesin go chop. Me sef I no too like cucumber but [psst] I dey like am small sha. Like am, dey like am mostly wen sun dey hot. See de cucumber here so wey you dey buy for market na so e dey start, na dey beginning be dis, una thank you.o

Err ehn, my pipo, my pipo I don come to yarn una another tory here for agricultural market and agricultural sector, di picture wey we see here so ehn, na picture of wetin de dey call potato, potato na dose crop wey oyibo dey call tuber, root and tuber na so oyibo de dey call dem, other example of dis kind food dem, na yam, cassava and all dose other food wey dey dey for inside ground, na dem den dey call tubers. As you see dis potato so ehn, just one, di kind money wey de go call if you wan buy am, as you see dis potato so, or even dis tuber crops wey you dey see generally, some of dem dey dey rich for starch and carbohydrate wey dey give energy well well. So na in be di use of all dis tubers, roots and tubers. Dis particular one so na potato, you fit cook am, boil am for water chop with oil, you fit do even stew, carry am chop with stew or even di most common one sef wey our pipu dey do, na to fry am sell or chop directly or you fit convert am again to starch carry do other things, na I sey mek I let una know so.

ok my people picture wey you see dem so na famer wey dey cook and e dey wait make the food done make e chop see this kain, dis method wey dey carry cook so na the local method you don see say na na firewood e dey use cook um firewood sef if na me firewood cheap sef to dey buy all this the gas kerosine all those things o firewood na very cheap and affordable method of um energy wey you fit carry cook your food na mostly say na for the local community na only way, wey den dey use cook na only some few people dem dey use um gas so this man so wey you dey see wey dey open dey shine hin teeth here for us so be like sey hin don hammer enough for hin farm today e dey cook, e dey wait make e full done make e chop but the thing be sey the food wey e dey even cook i no sabi me sef hungry dey catch me the thing con dey even hungry me on this side so i just sey make i take dis um small time con tell una wetin be sey our oga dey dey do for here if you look for the backyard sef you go see firewood wey them don stack plenty i say firewood na very cheap means of cooking just go bush go pack food wey don dry kukuma search your food e don finish and you dey fast dey fast well well

?? ??n ma?i? pi?po? wi? d??n k??m wi?t a?n??da? to?ri? to? ja?n u?na? tu?de? f?? wi? a?grik?????ra? ma?ta? we? wi? d??n de? t??k si?ns a?s ju? si? di?s fa?ma? so? i? de? w??ta? i? pla?nt di?s wa?n no? bi? ???st ??dna?re? pla?nt o? di?s wa?n na? gri?v ha?u? na? gri?n ha?u?s pla?nt ju? de? si? so? gri?n ha?u?s pla?nt i? bi? la?i?k ??l dovz plant we? d??m de? pla?nt f?? i?nsa?i?d ke?? d?? de? k??ntro? ha?u? di? kr??p de? gro? i? g??t s??m kr??p we? bi? se? d?? no? go? s??va?i?v f?? di?s so? so? pi?s ??f la?nd?? di?s so? so? a?tmo?sf??ri?k k??ndi???n so? na? i? d??n de? pla?nt f?? ??l di?s gri?n ha?u?s gri?n ha?u?zi?z so? a?s ju? d??n si? di?s fa?ma? so? i?? de? w??ta? di? pla?nt a?n i?f ju? no? w??ta? ra?m i? go? da?i? ju? no? se? pla?nt de? ni?d w??ta? a?n s??nla?i?t to? ka?re? gro? di?s pla?nt so? d??n de? l??k a?m f?? i?nsa?i?d ke?? na? i?? bil dils gri?n ha?uls pla?nt we? ju? de? si? so? a?s de? d??n l??k a?m di??? so? ju? go? ni?d to? de? w??ta? ra?m o?ke???na?li? bi?k??s i? no? de? si? a?n?da? w??ta? we? i? de? te?k gro? na? di? wa?n we? ju? gi?v a?m na? i?? go? h??p a?m te?k gro? err ehn, my pipo, we don come with another tori to con yarn una today for we agricultural mata wey we don dey talk since. as you see dis farmer so, e dey water e plant, dis one no be just ordinary plant o, dis one na grieve hou, na green house plant you dey see so. green house plant, e be like all dose plant wey dem dey plant for, inside cage, de dey control how the crop dey grow, e get some crop wey be sey, de no go survive for dis so so piece of land, or dis so so atmospheric condition. so na in den dey plant for all dis green house, green houses. so, as you don see dis farmer so, in dey water the plant. and if you no water am e go die, you know sey plant dey need water and sunlight to carry grow, dis plant so, den dey lock am for inside cage, na in be dis green house plant wey you dey see so, as dey don lock am there so, you go need to dey water am occasionally because, e no dey see another water wey e dey take grow, na the one wey you give am na in go help am take grow.